Ensolo eyitibwa enkobe oba ezzike, eri mu ttale mu makoola agali ku muti yeekwese oba ebikiddwa amakoola gano. Ensolo eno nzirugavu bulungi era yeefanaanyiriza omuntu, ebeera nnyo mmakuumiro g'ebisolo era gy'etera okusangibwa.

Entebe ezirukiddwa obulungi era ezirabika obulungi. Ziri mu langi enzirugavu n'enjeru ebbiri. Entebe zino we ziri waasibibwa bulungi n'amayinja ku ttaka era ebbali waazo waliwo omuddo ogwa kiragala omulungi. Entebe zino za kigagga era ziwa abantu emirembe, abo be bayita abaakolamu. Entebe zino zibeera nnyo mu maka g'abantu abo abagaggagagga era nnungi nnyo, zituulwamu.

Enjuki ku bimuli, ebimuli bya langi eya ppinka ennungi. Ebimuli bino biri mu langi eringa eya ppinka oba eya kakobe bisikiriza okulaba. Enjuki ebibuddeko nga enuunamu omubisi. Enjuki eyagala nnyo ebimuli kubanga ekuŋŋaanyaamu omubisi n'ebimuli byetaaga enjuki. Ebimuli binyumirwa nnyo abakazi n'okwetonaatona n'okubitona ku bintu ebitali bimu.

Abavubuka oba abantu abali ku lubalama lw'ennyanja waliwo abali wabali w'ennyanja mu musenyu abalala bali mu mazzi balina emiti gye bakutte nga bagisonga mu mazzi ekiringa nti balinga abavuba ebyennyanja oba bazannya muzannyo ogutali gumu bali mu mazzi agakuba amayengo era ebbali eri waliyo emitiititi ne wano we bali wabbali waliwo emiti, we bali kyefaanaanyirizaako bbiici oba we bawummulira mu budde bwabwe obw'eddembe.

Omukyala omukaddekadde mu myaka ayambadde olugoye lulimu ebimuli ebimyukirivu ne langi endala, ayina ekikomo mu bulago kye nnaaliyise omudaali. W'ali waliwo ebinaabibwa mu ngalo nga sanitiser oba mutukuzangalo. Waliwo n'akafujjo k'amazzi ka ttaapu. Ekisenge mw'ali kiriko langi ez'enjawulo ne langi eya bbu nzirugavuddugavu. Ali mu kulongoosa ngalo oba anaaba ngalo.

Abavubuka oba abasajja babiri, omu atudde kkatebe kastool, omulala ayimiridde, bali mu dduuka oba bali ku dduuka wabweru omu ayina akasimu k'anyiga omulala ayina by'atunuulidde, bali mu dduuka oba ku dduuka eritoneddwa obulungi era erijjudde ebintu obulungi ebitundibwa, biringa eby'amasannyalaze ebitundibwa bisiigiddwa langi eya bbululu n'ebintu ebitundibwa bingi.

Emiti egya kiragala obulungi omukwafu era kiringa ekibira. Ewala eri waliyo emiti egyetaddetadde naye nga nagyo gya kiragala. Amayumba agaserekeddwako amabaati ameeru, aga brown n'aga bbululu. Era abantu babeerawo. Ebbali eri, eggulu n'obusozisozi ewakutte ne kalenge oba olufu.

Omuti oba akati akawanvuyirivu obulungi kali kamu katadde amakoola aga kiragala obulungi era kaakula bulungi. Akati kano keefaanaanyiriza nga ak'ekibala oba ak'omucungwa oba ak'enniimu oba aka mangada. Akati kano mu bwengula bwako waliyo ebire engulu erya bbululu nga mulimu n'ebire obutonotono obwa obweruyeru. Akati kano ka kiragala bulungi.